Paɣasara n bɛ Anfooni ŋɔ puuni paɣasara ŋɔ nyɛla ban so chinchina zaŋ gbaai bi nyoɣu ŋɔ ni hali ni bi gbaya polo paɣasara ŋɔ nyɛla ban ʒi taha ka niɛma bɛ taha ŋɔ puuni paɣasara ŋɔ shab nyɛla ban yɛ yaɣu bi nyingoya ni ka loori dibayi bɛ Anfooni maa puuni

Paɣa n chimdi suwiit baari ka kpa gaɣali din nyɛ zaɣ dozim ka di ʒɛya Paɣaba ayi ʒi o luɣuli zuɣu ka paɣa yinga gbubi bia ka bihi ayi gba ʒin bahi laa paɣaa ayi maa